Ana echikora efundo yeana adodori asati atanga kufunda ano kurudzirwa maningi kuti atengerwe hembe dzechikora ano kurudzirwazve maningi kuti afundisi awo ange ari antu ano fundisa anawo ngerudo.

Vafundi vefundo yekutanga yeana adodori asati atanga fundo yekudhara anokurudzirwa maningi kuti vafundisi vavo nevabereki varongane kuti vana vapuwe chikafu varye vari kuzvikorayo.

Vafundi vefundo yevana vadoodori vasati vatanga kufunda zvikora vanokurudzirwa yaamho kuti vatengerwe hembe dzechikora ngaana mai nababa vavo kuti vafunde neamweni vechidakara. Vanokurudzirwazve kuti vatenge magwada echikora akanaka.

Vafundi vefundo yevana vadodori asati atanga kuita kufunda yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora ndiana namai nana baba avo kuti vafunde zvakanaka veidakara.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yeana adodori asati atanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zviine mifananidzo yakanamirwa mumadziro embhatso dzekufundira ngekuti anawo anofunda maningi ngekuona.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yeana adodori vafundi vanokuridzirwa maningi kuerenga mufananidzo inenge iri kumadziro nekuti zeraro iri vanofunda maningi ngekuona .

Vakuru vezvikora pamwepo nevatungamiriri vehurumende vebazi rezvekufunda, vanokurudzirwa manhingi kuti vatenge mabhuku veipa afundi muzvikora kuti averenge mabhuku remangwana reinasirwe.

Vana vechikora vefundo yeana adoodori asati atanga kuenda kuchikora chekutanga neana echikora chekutanga, anokurudzirwa maningi kuti afunde maningi akatarisa mifananidzo.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri vakuru vezvikora vanokuridzirwa maningi kuti vatenge zvigaro zvekugarira matebura ekuti ana echikora anase kubharirapo mabasa echikora chawo zvakanaka.

Ana echikora efundo yekutanga ne ana echikora efundo echipiri ano kurudzirwa kugwinyisira ngezvifundo zvekurima rima ,zvifundo zvenyara zvekusima mbesa kuitira kuti azoitakuti ramangwana rijeke.

Ana echikora efundo yekutanga anokurudzirwa kuti atengerwe hembe dzechikora nana baba awo nemagwada echikora kuti vana vafunde veidakara veidzirwa.

Abereki ane ana echikora anofunda kunyanyisa anofunda zvikora zvefundo yekutanga, anokurudzirwa maningi kuti atengere anawo hembe dzechikora dzakati swee nemagwada echikora akanaka.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yeana vadodori asati vatanga kufunda. Vanokurudzirwa kwemene kuti adzidzisi avo anamire mifananidzo kumadziro kuti vona vana vaerenge nguva yega-yega.

Vafundi vefundo yekutanga vanofunda maningi ngekuona mifananidzo yakabharwa. Vafundisi vavo vanokurudzirwa kuti vanyanye maningi kunyora mifananidzo kuti vanavo vafunde zvakanaka.

Vabereki vevafundi vefundo yekutanga nevafundisi vevana vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vabatane atenge zvigaro nematebura kuti vana vanyorere pakati mhoryo.

Vafundi vefundo yekutanga, nevafundi vefundo yechipiri, nevafundi vefundo yepadera dera yeantu anenge eifunda kuti apiwe zvitupa zvefundo yepadera, anokurudzirwazve kuti atambewo mitambo yasiyana siyana sekurumba nemabhora.

Vana vatootori vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe mabhuku ndianamai naanababa avo. Mabhuku ekuti vabhare mifananidzo veifundira kunyo.

Pavafundi vefundo yokutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada echikora akanaka kuti vanavo vafunde zvakanaka veidakara veishenya zvakanaka.

Ana echikora vefundo yekutanga nefundo yeana adodori anokurudzirwa maningi kuti anasirirwe ndau yavo yekutambira inenge ine mudzuwe nemutserendende nezvekukwira kwira zvakadaroko.

Hurumende inokurudzirwa mamingi kuti awake zvikora zvikurutu zvakawanda kwemene zvefundo yekutanga nefundo yechipiri muniganga yeshe kuti vana vasahamba mimango mikurutu kuenda kuzvikora.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri vatungamiriri vanokurudzirwa maningi kuti vanasirise zvigaro nematebura kuti ana echikora afunde nekubharira pakati hwee.

Hurumende neatungamiriri emiganga yedu anokurudzirwa maningi kuti vaake zvikora zvakanaka. Zvikora zvakaakwa ngezvidhina zvakanaka kuitira kuti ana afundire mundau dzisingatonhori dzakati hwee.

Vatungamiriri nevakuru vezvikora vekubazi rezvekufunda vanokurudzirwa maningi kuti anasirise matebhura nezvigaro zvakati mhoryo kuti ana echikora aone pekubharira zviro zvaanenge afunda.

Hurumende inokurudzirwa maningi kuvaka zvikora zvakawanda zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri. Kuti ana echikora asahamba mimango mikurutu eienda kuzvikora kofunda fundo yavo.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire mabasa enyara mabasa enyara akaita sekuaka mbatso, nekuseta mbatso nekunama simbi.

Ana echikora efundo yechipiri nefundo yepadera dera anokurudzirwa maningi kuti vaenda kuzvikora kwavoyo vagwinyisire maningi ngezvifundo zvenyara ngekuti zvifundo zvenyara ndizvo zvakuchinja ndaramo yeantu mazuva anyamashi .

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera vanokuridzwa maningi kuti kana vaende kuzvikora kwavoyo vagwinyisire ngekuerenga mabhuku kuti vasazofoira zvifundo zvavo.

Ana echikora efundo yechipiri nefundo yepadera-dera anokurudzirwa maningi kuti vafunde zvifundo zvenyara. Zvifundo zvakaita nekupishira nekunasira motikari dzinenge dzafa.

Mazuwa anyamashi vafundi vefundo yechipiri nevefundo yepaderadera vaakufundiswa zvifundo zvakati kuti zvakasiyanasiyana zvakaita sezvifundo zvekushanda mumahotera nekubika tuzvikafu tunonaka.

Vana vechikora vefundo yekutanga nefundo yechipiri, nefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire kufunda mabasa enyara, akaita sekunasira motikari nekupishira simbi.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera, vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngezvifundo zvesayensi, veyivheneka kusayensi yo, kuyitira kuti azokwanisawo kuyita madhokodheya nanamukoti.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe matebhura nezvigaro kuti kana voerenga voerengera panzvimbo yakati mhoryo veifunda veidakara.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi yepadera vanokuridzirwa maningi kuti vagwinyisire kumabasa enyara akaita sekupishira simbi nekutsetsa simbi eshe akomana neasikana.

Vana ano funda ku zvikora zve fundo ye chipiri ne zvikora zve fundo yepa dera dera vano kurudzirwa maningi kuti agwinyisire nema basa enyara mabasa akaita seku tsetsa simbi ku nama simbi neku nasira magetsi.

Vafundi vefundo yepadera-dera, nevafundi vefundo yechipiri, vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire nezvifundo nezvifundo zvavo zvenyara, zvifundo zvakaita sekunasira motokari nekunasira zvivhitivhiti, nemakhombiyuta zvakadaroko.

Vafundi ve zvikora zve fundo yechipiri nezve fundo yepa dera dera mazuva anyamashi vano kurudzirwa maningi kuti vafunde zvifundo zve nyara zvifundo zve nyara zvakaita seku nasira motikari neku nasira mishina.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vafunde zvifundo zvekunasira migwagea nembatso zve injiniyaringi.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nekuzvikora zvefundo yepadera dera afundi anokurudzirwa maningi kuti anyanye kugwinyisira ngekuite mabasa enyara mabasa akaita sekutsetsa simbi nekunamazve simbi.

Zvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vatenge makombiyuta avo vazoshandisa kutsvaka fundo padande mutande.

Vafunfi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire kuita mabasa enyara mabasa enyara akaita sekubika bika tuzvikafu twamazuwa anyamashi.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera mazuva anyamashi vanokurudzirwa maningi kuti vaende kuchikora vakachena kwemene vaine bhutsu dzakaiswa mushonga nehembe dzakapishwa pishwa.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokuridzirwa maningi kuti vafunde zvifundo zvenyara. Zvifundo zvenyara zvakaita sekunasira mota, kutsetsa simbi nekunama simbi.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera. Vanokurudzirwa maningi kuti vafunde mabasa enyara. Mabasa akaita sekunasira motikari, kupishira nekutsetsa. simbi.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepaderadera vanokurudzirwa kwemene kuti vadakarire mishando, mishando yawo yenyara yakaite sekunasira mbatso nekunasira migwagwa.

Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti iake zvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri kumiganga yeshe nharaunda dzeshe kuti ana echikora asahamba mimango mikurutu.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri, vanokurudzirwa kuti akuru ezvikora zvavozvo, neatungamiriri vemuganga yaanogarayo, avatengere matebura nezvigaro zvekugara ari kuzvikorayo.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada ngeabereki avo kuti pavanoenda kuchikorayo afunde zvakanaka eidakara asingatontorwi.

Zvikora zvefundo yokutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti dzinge dzirindau dzakachena, dzisina marara. Dzineshango rakachekwa zvakati mhoryo, zvakaiswa ruvara rwakanaka.

Vafundi vefundo yekutanga vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngezvifundo zvesayinzi zvifundo zvemasvomo nekuti zvifundo izvo ndozvinozouta kuti vaitewo madhokoteya nanamukoti amangwani.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri ,vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo ,vashande nesimba veitambazve mitambo kuitira kugwinyisa mwiri.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri, zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zviine ruzhowa rwunokomberedza chikora cheshe, kuitira kuti ana echikora asatiza chikora eienda koita misiyayizwa kubanze.

Ana echikora efundo yekutanga nefundo yechipiri zveshe nefundo yepaderadera anokurudzirwa maningi kuti atambe mitambo yakaita semabhora emarenje ne mabhora enyara kugwinyisa makodo.

Vafundi vefundo yekutanga, vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera anokurudzirwa maningi kuti vatambewo mitambo yakaita semabhora nekurumba, mabhora enyara zveshe neemarenje.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvine ruzhowa rwakawakwa ngezvidhina kutira kuti ana echikora vasa tiza kuno ita misiyakunzwa kubanze.

Vafundi ve fundo yekutanga neva fundo ve fundo ye chipiri vano kurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora ndiana mai nana baba avo kuti vafunde vei dakara veifunda ne amweni ku zvikorayo.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo kwavanoenda kofunda fundo. Vafunde ngesimba ngemwoyo veshe kuti ramangwana ravo rijeke kwemene.

Zvikora zvefundo yekutanga, nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvine ruzhowa rwakapoteredza chikora chese, kuitira kuti ana echikora asatiza eyenda koita musiyayizva kubandze.

Vafundi vefundi yepadera-dera, vafundi vefundi yechipiri nevafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti vafundire mundau dzinenge dzakachena. Vanokurudzirwawo kusarasha marara peshe peshe.

Vafundi vefundi yekutanga nevafundi vefundo yechipiri, vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada. Kuti vaende kuchikora veifunda veidakara pamwepo neamweni.

Vafundi vefundo yekutanga vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngezvifundo zvemasvomu nezvifundo zvesainzi

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanorarama vasikazwi vanokurudzirwa maningi kuti vaende kuzvikora kwavo yoo kunofundiswa vantu vasingazwi veidzidziswa mutauriro vaunoita ngenyara.

Muzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yekutanga afundi anokurudzirwa maningi kuti adakarire chikora chawocho eierenga mabhuku, eishanda ngesimba kuti ramangwana rawo rijeke kwemene.

Kuzvikora zvifundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri, kunokurudzirwa maningi kuti kunge kuine ruzhowa rwekuvharira ana, kuti asatiza chikora eienda kanyi ngekuenda komwa mitoriro nembanje.

Kuzvikora zvefundo yepadera ana echikora anofanira kufunda zvifundo zvakasiyana siyana zvakaita sezvifundo zvemasvomhu nezvifundo zveyungu nezvifundo zvesayenzi.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti vafunde zvifundo zvakasiyana siyana zvakaita sezvufundo zvemasvomhu sezvifundo zvechiyungu zvifundo nezvesainzi .

Mu zvikora zvefundo ye chipiri vafundi vano kurudzirwa kwemene kuti vatengerwe hembe dze chikora ne magwada echikora akanaka kuitira kuti vafunde veyi dakara vasinga tondorwi.

Vafundi vefundo yekutanga nevafufundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada ngaabereki avo. Kuitira kuti vaende kuchikora veifunda ngeamweni vakafanana veidakara.

Ana echikora efundo yekutanga nefundo yechipiri, anokurudzirwa maningi kuti atengerwe hembe dzechikora nemagwada echikora. Hurumende inofanira kuaka mbatso dzekufundira dzakati kuti.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada ngeabereki wavo kuti vafunde veidakara mwoyo weidakara kwemene.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera, vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe hembe dzechikora dzavanokwana dzisina kufupika maningi kuti vafunde zvakanaka.

Vana echikora efundo yekutanga nefundo yechipiri anokurudzirwa maningi kuti akuri ezvichikora zvavo anasirise zvigaro zvakanaka nematebura kuti anyorere pakati mohyo.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri. Vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire kuzvikorayo kunyanyisa kuzvifundo zvesaenzi nezvifundo zvemasvomho. Kuti azoitavo madhogodheya nanamukoti.

Abereki eana echikora kunyanya maningi efundo yekutanga nefundo yechipiri anokurudzirwa maningi kuti atengere ana hembe dzechikora dzakanaka nemagwada echikora anodziya kuitira kuti ana afunde ngemudakaro.

Vafundi vekubazi yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngemitambo yavoyo yemabhora nemitambo yeshe yemabhora ekukhaba nemurenje nemabhora enyara.

Zvikora zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera zvinokurudzirwa kuti zvinge zviri zvikora zvakachena zvisina marara, shango rakachekwa kuitira kuti zvisakonzera zvirwere zvinotapurirwana.

Ana echikora kunyanya efundo yechipiri anoenda kofunda kumabhodhingi anokurudzirwa maningi kuti aende kofunda ngesimba asiyane nezvekuvhevhama nezvikomana nezvisikana kwona iyoyo.

Vafundi vefundo yechipiri, nevafundi vefundo yepaderadera vanokurudzirwa maningi kufunda mabasa enyara. Mabasa akaita sekuaka mbatso dzeanthu kuti ramangwana rijeke.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora zvavo iyo vafunde ngesimba kuitira kuti vachinge ramangwana nendaramo yawo ngezvemunyika yemuZimbabwe yeshe.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri kunokurudzirwa maningi kuti atungamiriri avake mbatso inenge yeigara mabhuku akawanda. Kuti ana echikora anodakarira kuverenga mabhuku ayende eierenga.

Vakuru vezvikora zvefundo yepadera-dera vanokurudzirwa maningi kuti vatenge mabhuku akawanda kwemene kuti ana echikora anodakarira hawo kuita zvemabhuku vaerenge veitora fundo.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nefundo yechipiri nefundo nezvepadera dera, afundi anokurudzirwa maningi kuti atengerwe zvigaro nematebura ngeaukuru ezvikora zvawozvo kuti afunde zvakanaka.

Vafundi vanofunda kuzvikora zvefundo yepadera-dera, kunyanya antu aya anonga eifunda kuti azoshanda kubazi rezveutano. Anokurudzirwa maningi kuti ashande ngesimba, afunde kuti azodetsera antu.

Mundau dzinofunda ana efundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepaderadera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikorayo vashande ngesimba kwemene.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe chitupa chefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti vafunde zvifundo zvesainzi nemasvomho kuitira kuti vazoitawo madhokodheya nanamukoti.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveanthu anonge eifunda kuti apuwa zvithupa zvepadera, kunokurudzirwa maningi kuti atungamiriri ezvikorazvo, atenge mathebura nezvigaro zvakanaka kuti ana afunde eidakara.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe chitupa chefundo yepadera dera vanokurudzirwa maningi kuti kana vaende kuzvikora kwavoyo vafunde ngesimba kuti remangwani reZimbabwe rijeke.

Ndau dzinofundira afundi efundo yepadera dera anenge eifunda kuti apuwe chitupa chefundo yepadera dera dzinofanira kunge dzakachena maningi , ,ngekuti antu akafunda maningi anofanira kunge eiratidza kufunda kwawo ngemagariro.

Zvikora zvefundo yepadera dera, vafundi anokurudzirwa maningi kuti adakarire kurya mabhuku. Anokurudzirwa maningi kuti agwinyisire, ashande ngesimba reshe kuitira kuti ramangwana rijeke.

Ku zvikora zve fundo yepa dera zva andu akura anenge ei funda kuti apuwe zvitupa zve fundo yepa dera ana echi korayo ano kurudzirwa kuti asiyane nekuita bonde risina ku butirwa kudzivirira matenda epa bonde.

Kuzvikora zvekufundo yepadera-dera nezvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri vakuru ezvikora anofanira kuisa muruvara rwakank kumadziro rwembatso dzekufundiradzo.

Vafundi ve fundo yepadera dera vano kurudzirwa maningi kuti vanyanye kufunda zvi fundo zve nyara vagwinyisire maningi kona iyoyo kuitira kuti vachinje ndaramo ya mangwani munyika ye Zimbabwe yeshe.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera, afundi anokurudzirwa maningi kuti afunde eyishandisa makombiyuta eitsvaka fundo padandemutande.

Ku zvikora zve fundo yepa dera dera akuru ezvikorawo anokurudzirwa kuti aake mbatso dzakanaka dzaka wanda dzekuti ana echikora afundire asinga tondorwi asika chaiwi nge mhepo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenga veifunda kuti vapuwe zvithupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti vatenge kana kutengerwa makhombiyuta ngeabereki avo kuti vazoshandise kuerengesa veitsvaka fundo padatemutande.

Zvikora zvefundo yepadera, zvaantu anenge eifunda kuti apuwe chitupa chepadera, ana echikora anokurudzirwa maningi kuti aenda kuzvikorayo, agwinyisire kwemene kuitira kuti achinje ramangwani rawo.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveandu anenge veifunda kuti apuwe chitupa chefundo yepadera ana echikora anokurudzirwa maningi kunyanya kushandisa makombiyuta awo pakutsvaga fundo padande mutande.

Vafundi vefundo yepaderadera vanokurudzirwa maningi kuti kana kuzvikora kwavoyo vasiyane nekuita bonde risina kuputirwa nekuti zvinozokonzera matenda aa epabonde akaita sedenda reshuramatongo.

Muzvikora zvefundo yepadera dera vakuru vezvikora vanokurudzirwa maningi kuti atenge zvigaro zvakanaka nematebura ekuti ana echikorawo anyorere kuerengera nguwa yega yega kuti ramangwana Rijeke.

Ndau dzekufundira dzeanthu anofunda kuzvikora zvefundo yepadera dera dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakachena afundi anokurudzirwazve kuti awache hembe dzao nemakumbeza kudziirira matenda.

Vafundi vefundo yepadera dera vange veifunda kuti vapuwe chitupa chefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti vafunde ngesimba vari kuzvikorayo vasingatambise mari dzechikora dzaana mai nana baba.

Kuzvikora kwezvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vatambeo mitambo yakaita semabhora mabhora emurenje nemabhora enyara kugwinyise mwiri.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi mazuwa anyamushi kuti vagwinyisire ngezvifundo zvenyara kuitira kuchinja ramangwana.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe chitupa chefundo yepadera anokurudzirwa maningi kuti anyanye kufunda pamabasa enyara akaita sekutsetsa simbi kunamé simbi zveshe nekugadzire muchini.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe chitupa chefundo yepadera antuwo anokurudzirwa maningi kuti ashande ngesimba aenda kuzvikora kwawoyo kwaanofundira.

Kuvafundi vanofunda kuzvikora zvefundo yepaderadera zveantu anonge eifunda kuti apuwe chitupa chefundo yepadera vantuwo vanokurudzirwa maningi kuti vaenda kuzvikora kwawoyo vagwinyisire nekushanda nesimaba maningi.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera sezvo vari vantu vakuru vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire maningi kupfeka pepa rebutiro pavanenge veita bonde kuzvikorawo.